bagaa ci jaay yi nekka ci plaasi jaay aa amna poti tamaate, amna poti jen amna poti ñeebe, yépp njun lehn ransale, ci plaas bungh lehn tekk njung ko peintur peintur bu honka, amna bleu, amna weex, maraaj bi tamit weex la.

Sooci yoxos toganan ko bamous sosci yoxos bi nak amna linon bu doy amna kani budja amna tamate amna salaat amna kakumba soos wik ko am ak seen fuur dina jar yoon am naan bu sedax dina baa torob.

Auto bu rey, auto bi nga xamne bagaas ci diis fasoŋg bune dina ko muna inu, auto bi am na fukk-juroom ñatti tanka, am ñaari góor yi texaw ci kanam, ñoom ñaar yépp ñi ngi sol seen mbubi liggéeykaay yi nga xam ne buloo lañ, am seen jumtuwaa yi nekka seen boppa bi, nga xamne pur seen karangala.

toggu saal toggu saal yi nga xamne ñun ko tekk ci mbedda bi bu ci gina rëy dina jël ñetti nit beneen bi ci toppa dina jël ñaari nit togg yi bu nek am na njegenaay am biy jël ñetti nit mi ngi am ñetti njegenaay bu jël ñaari nit mingi am ñaari njegenaay

Jaara noppay wiis wiis yi nga xam ne dañ koy def ci noppa wiis yi nekkana jaaru yoxam ne bokko dugale ca noppa wi dafay fole ci ganaaw nopp bi bi booko sole boy tëda dankoy simi paski boko simi ua dalay jam.

gina buñ dippa tekk basaŋg ci kawam tekk kuur ci wetam am paan bi neeka ci wetam ci biir paan bi amna beneen siyo bu faneeka ame keriñ gina bi nak ñu ko tek ci biir waañ fi nga xamne tilim na

jigeen i african bi njoow ci kaw ma ngir kontaan ñun ko tegal loo xamna ci boppam bi moo wone ne gañe na moom jigéen ci m ngi sol mbubi cub bi nga xamne gudana be ci suuf loxay yéppa ngi muuru daana ka cëryi yeppa ngi muuru mu ngi am tamit kaala bu refet bum tex ci boppam bi

Jessityi jësit yi nga xamne yagga nañ ci ndox bi lu wone loolu moy yu werta yi neka senko wone nane jësit yi yagga nañ di duga ci ndox bi di fa nekka di tooklu yagga di ñëw ginna leggu legge am bena tubab koy laal am beneen waaju taxaw ci boori tuba bi.

Chebu jen chebu jen bu reise am na nyate jen yun fa tekk ci digi bool bi mu am supame mu am batanse am na ñaam bi am na karot am na kaani bu deja bi nga xamne mu ci wet bi.

Plaasi lekke kaay bi nga xamneh njung fa tek ee taabul ak aiiy toggu, taabul yu sivliseh, tohgu yu sivliseh, plaas bu set wich, plaas bi nga xamneh yingh tek ci taabul bi yehpp weex la, li kufa tok di nga am lu bari, bungh la tegaleh lehkah rek nga kontan mbok.

Naan bu neexange ni naan bi laño oye koktel waw naan bi amna pom amna orance am na ananas amna lu nekka ci biir paski lu taxñu ooye ko koktel moy na jaxas la luñ jaxas la def ci feriyu bari.

jigeen mi nga xamne kanamam bi liis na lool mi ngi leytuletu yu nga xamne set nañu wëccwaay letay nak dañ fa yokk grafas grafaas yi nak moom a loo xamne la jaaduul waay nak ki koy gis dina waxne li lu refet la te lu jaadu la

mubi cosaan bu góor bi nga xamna ñun ko boole ak cub mu bi cosaan yi mëyi nga xamna deñ ko ñëw ak loxo raaba ko ak loxo leppa luñ ko defare loxoluñ ko defare ci buñ ko kumase bebum jeexee mu bi cosaan yi nekk na loo xamne lu degër la te dina yagga ci boroom

Outo yi yi daw ci ko tali bi yi nga xamne pur kom-kom la ñi ñooy ñoo xamne dañoo wóor di epp nit yi pur ñu leen di fey outofosong yi ñoode am pintur bu nete bi ak wërta nit yi dañoo taxaw ci peggi yoon bi buñ buge ñu lajt ko purmu taxaw ñu duge chi biir.

taax bu rey taax bi aw yoon waay taax tamit boo xamna yagga nañ ko sampa magget na taax bi nett lañ ko pintur ak weexweex weex bi amna plas yi nga xamne tilim na paski dafa yagga bunti kër bi weex ak ñuul la

furno keriñ bu yaax bu xoomar bnga xane mu ngi nekka ci biir waañ furno këriñ wi ñun fa def këriñ ak li nga xamne mooy gir yaas biñ fa tekk pur mu na def këriñ ci kawam furno bi nakk defa dama mu ngi dënga